Fisia dze abe dugã aɖeme eto kple aga wo le afisia, dziƒo gã wo hã wo le afisia, mɔdodo gã hã le afisia, ati kple xɔ wo hã le afisia ʋuwo hã wo le afisia zã.

Yevu nyɔnu aɖe le fisi sukuvi geɖewo le, le afi sia. Yevu nyɔnua le tsitre, suuvia ɖewo hã le tsitre. Eɖewo kpa, kpa ɖe eŋu, ɖevia ɖeka le eƒe agba ɖe asi.

Yevu nyɔnu aɖe kple ɖeviwo la afi si dze abe sukuxɔ me. Ame aɖewo nɔ anyi, ame aɖewo hã le tsitre do awu ʋi. Ɖevia ɖewo do awu dzɛ̃, ɖewo hã bla ta. Eɖewo.

Ame woame ene le anyinɔƒe. Ɖeka nye ŋutsu. Susɔeawo nye nyɔnu. Xɔme etɔ̃. Wole atadi klɔm. Etsi le wogbɔ. Wo katã wole anyinɔƒe. ɛɛɛɛɛ.

Ɖeviwo wo ame etɔ̃. Edze abe wole agba me klɔm. Wole agba gã gobo yibɔ aɖe me. Exɔ aɖe le woƒe megbe. Lilikpo hã le yame dzedzem. Agbawo le anyigba.

Ɖevi woame eve aɖe le nɔnɔme nɔnɔmetata me. Wo ame evea katã le etu ɖe asi. Ɖeka tso kuku wole agbadɔ aɖe te. Ɖeka do gbadagbawo ƒe awu. Ɖeka hã do awu abɔ kpui.

Ama ɖewo le afi si dzé abe tɔƒo. Wole ha dzim. Ama ɖewo hã le ŋu ƒom. Ama ɖewo do awu ʋe. Ama ɖewo hã do awu dzẽ. Ŋutsuwo kple nyɔnu siaa woa, wowɔ ɖa ɖe ta.

Fi sia nye asime. Nyɔnua ɖe le nu dzram. Ame bubu ɖewo hã le nu dram. Ame aɖewo hã le zɔzɔm le asime. Nyɔnua do gbemu, ɖevia ɖe hã do atakpuie, medo awu o. Xexiwo hã le asime.

Afi sia dze abe yameŋudzeƒe gã aɖe ene, yevuwo kple ameyibɔwo siaa le nɔnɔmetata me, lilikpo hã le dzedzem le nɔnɔmetata me, ewɔ abe ame aɖewo yna ɖe yameŋua ɖo ƒe.

Nuɖuɖu aɖe le ŋegba me, abladzo woame ene alo atɔ̃ le dzi, koklozi woame etɔ̃, dzomi hã le dzi, akpa aɖe hã le nuɖuɖua dzi.